Bimwe mu bikoresho simusiga inzu yose yatebeja kwibandikanya kubwira ngo ishobore gukosora gupima cange gufunga bimwe mu byo batunze mu nzu.

Kazoza kabana k'abakiri bato gahagaze ku mashini nyabwonko mu kumenya uko zikoreshwa uko zinjiza nuko umuntu yo zifata neza.

Amadosiye atari make yo mu makaminuza aramara igihe abitswe mu gihe bukwijukiye kubibika mu mamashine nyabwongo kugira ngo ntibitakare.

Amabati y'ubururu arabera cane ibibanza kuko ajanye n'ibara ry'urwatsi rutoto bigize utwatsi n'ibiti bibabikikuje ikibanza.

Kimwe mu bituma, ishure riba ryiza, canke ikibanza gihurumbirwa, ni uko gitegwamwo, ibiti vyinshi, kugira ngo, haboneke agatutu, n'akayaga.

Mu gihe cici izuba rirakira cane ibitungwa, ndetse n'imirima ugasanga yarumye iyo beneyo atijukiye kuyivomeya.

Abanyeshure babiri b'abahungu bakire mu mashure mato mato bahagaze ku ntebe mw'ishure ryabo bafotojwe n'i telefone yu mu bwoko bwa amfinis smartsisi.

Ni vyiza iyo uriko uriga kwicara umugongo ugororotse ,amaguru apfunyije, ibirenge bishika hasi kugira ngo ushobore gukingira ingwara zoturuka ku kwicara nabi.

Kenshi na kenshi amashure yo mu gihugu hagati usanga ataruzitiro afise gutyo bikorohereza abarengana barinde kuzunguruka.

Abanyeshure, iyo bavuye mu karuhuko k'ici, bagarutse ku ntebe y'ishure, bahera kugirira isuku, aho biga, aho barara, ndetse n'aho bafungurira.

Ni vyiza ko abana bato bo mu mashure y'intango bakinira bakongera bakigira ku mashure afise ibiti n'amazi.

Kirazira kwambara, ishakoshi, yo mu mugongo, ipima ibiro vyinshi, bituma ugenda wunamye, kuko bigwaza mu bitugu, hamwe n'umugongo.

Steramatutina ni rimwe mu mashure ya kera yo mu gihugu c'uburundi nubu agikora yizeko akaramura abantu bateje imbere igihugu.

Ivyo mwasavye ntibiri kuboneka muri akakanya ,subira mu fyonde mugerageze kandi kugira ngo mubone amashusho n'amasanamu mwipfuza.

Mu marangi yose azwi canke amenyerewe ku mpuzu irangr itukura irakunda kwibonekeza cane gusumba ayandi mabara yose

Mu mashure y'uburaro baragaburira abana gatatu ku musi, mu gatondo, sasita no mw'ijoro. Akenshi bararira ubugari bw'ibigori canke bw'imyumbati, mw'ijoro bakabukoza ibiharage.

Mu gihe ca none kubona abantu barijukiye gukoresha amaterefoni ngendanwa hamwe n'imashine nyabwongo bituma batakija gusoma aho twita bibiriyoteke.

Kugirango utwatsi two gushariza ibibanza tugume dutotahaye aritwo bita gazo biba ngombwa ko uvomera keshi gashoboka ku munsi.

Amashure afise uburaro mu gihugu c'uburundi yama afise imwe mu miryango yagenewe kwigira hamwe n'abandi banyeshuri.

Gutonda idarapo, iminsi yose, amashure atari make, barabigabanije; bituma bavuga, ururirimbo ruhayagiza igihugu, rimwe mu ndwi.

Kwinonora imitsi, imisi yose, ku bakuze bisaba kugira, n'imiburiburi, amasaha abiri; iyo vyanse cane, kugira iminota, mirongo itatu.

Mu misozi bakunze kugira isi tukura, ituma ivumbi ibaryinshi bigafata impuzu n'ibirato uba wambaye.

Mu gukingira ibidukikije ni ngombwa k'umwenegihugu wese ahabaye yitwararika gutera ibiti ,akitwararika no gutera amashurwe.

Kera abasogokuru n'abasogokuruza barita amazina buri giti cose gitewe ku musozi kutyo bigatuma n'abana babo bazokura babizi.

Kera urubaho rwo kwandikako mwishure wasanga ari rurerure rupima imetero zirenga zitandatu arikubu zigenda zigabanuka.

uruhome ruriko impapuro, zivuga , zimenyesha , zihamagarira; abantu gukora, kwitaba, kurangisha.

Ikibuga kiba ciza iyo gikikujwe n'ibiti vyinshi kigakikuzwa n’utwatsi maze bakaba bakahagirira isuku.

Isi ya none aho igeze ihamagarira cane abigeme n'aba mama gukerebuka no guhurumbira gukoresha imashini nyabwonko.

Imiduga itukura iragwiriye mu gihugu, na cane cane mu bigisha ba kaminuza, mu bakozi ba reta, mbese n'abandi bose bahembwa ku kwezi ku kwezi.

Karaba neza n'amazi n'isabune, kirazira, kunwera, itabi ,mu kazu, kasugumwe.

Umuriro wadutse muri mu nama murafise uruhusha gwo gutora kizimya mwoto mukayicana kugira ngo murinde ivyononekara bindi maze mukinge.

Mu gihugu hamenyerewe amazu mato mato ariko amashira hamwe hamwe n'ibindi bigo bya leta vyijukiye kubaka amazu ageretse ko kabiri canke gatatu n'akarenga.

Mu migambi n'imigabo y'igihugu harimwo gukoresha ama mashini n'ibindi vyuma mu guhingura ivyimbugwa bivuye mu mirima no mu bitungwa.

Kwicara ku kayaga kazanwa n'ibiti ningirakamaro ku buzima bw'ubuntu kugirango aheme impwemu nziza asohore izitari nziza ahakirurutse.